ubuzu bwa sugumwe ni kintu ca mbere co kwitwararika kubera iyo tutariko turabukorera isuku nk'uko vyari bikenewe bitera ingwara zifatira kw' isuku rike amacinya n'izindi nyinshi tutarinza turadondagura rero basavye yuko abarongozi b'amashure ayisumbuye na mato ico gikorwa batogifata minenegwe

Iyo tugiye kwinonora imitsi ,kenshi biba mu masaha ya nyuma y'ukwiga , cane cane aho abanyeshure baba barushe, ariko tugiye kwinonora imitsi tuba tunezerewe cane, eka ntiworaba aba ari umunezero n'akamwemwe mu banyeshure.

Ubushikiranganji bw'indero uyu munsi bwasohoye itangazo rivuga kubuzu bwa surwumwe buri mu mashure butagirirwa amasuku, yuko buzofata igihe kimwe bukaza gutemberera amashure amwe amwe, basanze ubwo buzu bwa surwumwe budakorerwa isuku, ayo mashure azokwugarwa.

Umukino w'umupira w'amaboko wahuje abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mw'i Jabe n'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga ya mbere wari umupira unezereje benshi cane na canecane abariko barawukurikirana, baravuga ko warimwo ubuhinga bwinshi reka ntiworaba. Intsinzi yatahanye abo mw'i Jabe, reka umunezero ni mwinshi cane.

Ubuzu bwa surumwe n'ingirakamaro, haba ku mashure eka mbere n'ahantu hakoranira abantu benshi . Ariko igitangaje, ntibukunze kwitabwaho, ugasanga burangwa n'isuku rike utoshobora kwibaza, ku buryo bishobora no gutera ingwara abantu bamwe bamwe.

Hari urukino turindiranye igishika r'umupira w'amaboko ruza guhuza abana bigakw'ishure ryisumbuye ryo kumutanga n'abana bigakw'ishure ryisumbuye ryo mu buyenzi ruza, kubera ahamwijabe, ubu abantu ni benshi cane babuze, naho bicara, ariko bamwe bamwe ntibarashobora kumenya neza abaza gutsinda baraca riuko barabiganira rero aho tuza kubabonera turanezerwa.

Isuku ni kintu ca nkenegwa mu buzima bw'umuntu na cane cane ahantu hakoranira abantu benshi nko ku mashure, kwa muganga, n'ahandi. Rero aha twariko turatanga impanuro cane cane ku bafise amashure yisumbuye eka na mato mato, ko uburongozi bw'ayo mashure bwoshiraho ico kintu c'isuku nk'itegeko kugira abana ntibaze bandure ingwara zifatira kw'isuku rike.

uburongozi bw'ishure ryacu buramenyesha abanyeshuri bose muri rusangi yuko gukoresha neza amabombo baduhaye ari vyingira kamaro kubera ko iyo tuyacafuje canke ntituyakorere isuku mu gihe acafuye nitwebwe nyene bigaruka bigatera ingwara

Kw'ishure ryisumbuye riri mu Ngagara aho benshi bita kw'ishure ry'umwidegemvyo hagaragaye umunezero udasanzwe mu gihe abana bagiye gukinira ku kibuga citiriwe ikiyaga kinini basanga abandi bana bariko barahakinira bacafata kanya ko kwikinira ivyabo naho nyene eka wari umunezero naco vyari bibatwaye.

Abanyeshure biga ku ishureryisumbuye ryo mu ntara ya Muyinga baranezerewe cane y'uko akamo bateye uburongozi bw'ijyo shure y'uko kumviwe kubera muri no misi bariko barabasanurira ubuzu bwa sugumwe ahubw ari bushaje cane kandi butagiriru isuku.

Ubushikiranganji bw'indero hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu burasaba bushimitse amashure yose muri rusangi na canecane ayo uburaro yuko yokwitwararika ivyerekeye utuzu twa sugumwe, kuko abana bashobora kuhandurira ingwara ziva kw'isuku rike.

Ubushikiranganji bw'indero bufadikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, burasaba bushimitse abarongozi b'amashure yose muri rusangi, ay' imicuko, ay'intango, ayisumbuye, eka mbere na kaminuza, y'uko bokwitwararika isuku na cane cane mu buzu bwa surwumwe bw'amashure yabo.

Abavyeyi turereye kw'ishure ry'intango ryo mu Rubirizi turasaba dushimitse uburongozi bw'iryo shure ko bwo dufasha bukatwubakira amashure meza y'abana bigamwo atava bakongera bakatwubakira utuzu twasugumwe kuko uduhari turashaje cane.

Ubushikiranganji bw'indero burasaba abarongozi b'amashure y'intango nacanecane ayisumbuye uyko boshir'imbere icigwa co kwinonora imitsi kuko ngo kirakenewe cane mubanyeshuere bituma n'ibindivyigwa babikurikira neza kuko baba bakeneye n'akanya k'akaruhuko rimwe na rimwe.

Nk'uko mubizi umwaka w'ishure uratanguye; iri shure ry'imicuko riri mu gisagara ca Ruyigiri riramenyesha abavyeyi bashaka kwandikisha abana babo ko bonyaruka, ibibanza biracariho ariko basamaye bosanga babibamaranye. Rero uwokwihuta yoza hakiri kare bakandika umwana wiwe.

Uyumunsi twari twagendeye igisata c'ubuvuzi kw'ishure rya kaminuza ry'ibujumbura dusanga bari aho bahingurira amaraso baratubwira vyinshi tutari tuzi twongera tumenya yuko amaraso ari nkenegwa cane. Mugihugu iyo abuze ubuzima bwa benshi burahatakarira.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kirundo mu mwaka w'icenda aho bariko biga icigwa c'ubuhinga baberetse ivyerekeye umuyagankuba batangaye cane ntibari bazi uko bimeze ariko basavye umwigisha ko yoguma abigisha na cane cane kuri ico cigwa kubera bakeneye ubumenyi buhagije.

Uyu munsi kw'ishure ryisumbuye riri mu ntara ya Muyinga baramenyesha yuko baraye bibwe gutuntu bakoresha imiti bakavuga ko udushobora gukoreshwa ibitari byo bakeneye kwicunga abanyagihugu babegereye na cane cane ko batazi aho bwatwawe.

Ntitwagarukiye aho twacaye tugenda aho benshi bita mu Gitaza turaganiriza abana biga kw'ishure gisumbuye ryaho baratubwira ko mu bushakashatsi bariko barakora ibintu bitari bike bariko baribimenyereza ibyo gukora imiti n'ibindi n'ibindi kandi ngo biriko bigenda neza bariko barabona ko ubwenge bwabo buriko buriyongera.

Kw'ishure gisumbuyeryo mu co bitoke ca rugombo abana biga mu mwaka w'icumi na rimwe aho baribahuriye hamwe mu bushakashatsi aho bariko bakora ico bita isabune yo kumesa na nekanya kanya twabaganirije baratubwira yuko ibintu bitifashe neza muri ikano kanya nte co baramenya, ariko barizerayo yuko ubumenyi buzoguma bwiyongera bashike kure.

Turashimiye uburongozi bw'ishure ryacu ko twabuteye akamo bukatwumvira uyu munsi niho badushikirije umwana umwe umwe wese wo kw'ishure akabati kiwe n'ifunguruzo azoza arabikamwo ibikoresho mu gihe bidakenewe muri ako kanya k'ishure.

Muri kaminuza nkuru ya Karusi uyu musi twabagendeye dusanga abari mu gisata c'ubuvuzi bahejeje gukora imiti, baratwiganira ingene babikoze twumva bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cane, natwe nta kindi twakoze atari ukubatera intege.

Kw’ishuri ryisumbuye ryo mu rutovu bahorana akababaro kadasanzwe ku vyerekeye mw’ isomero ry'ibitabo aho vyari bikenye cane ariko muri iyi minsi baheruka guhabwa imfashanyo y'ibitabo vyinshi bitagira uko bingana barashimira cane aba bafashe umugongo.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Karusi, barafise ikibazo cane c'ibitabo mw'isomero ryavyo, kuko muri kano kanya tuvugana, umwana umwe umwe akeneye igitabo, bagisangira ari abana batanu kuri batandatu, rero barasaba ababijejwe eka mbere n'aboshobora kubafasha, babibafashe kuko baragiramiwe.

kw'ishuri ryisumbuye riri m gisagara c'intara ya Muyinga bari n'akababaro kadasanzwe, aho baraye bibwe ibitabo mw'isomero ry'ibitabo, kano kanya ngo basigaranye ibitabo bike cane, bagasaba abo shobora kubafasha ko bobaha uburyo bwo kugura ibindi bitabo.

Kwishure ryisumbuye riri mu ntara ya rumonge barafise isomero ry'ibitabo ariko ngo ntirimeze neza nta bitabo rifise ntirishemeye mu majambo make barasaba abagira neza boba babishoboye ko bobafata mu mugongo bakabaronsa ibitabo vyinshi kugira ngo babandanye bungura ubwenge.

kw' ishure ry'imicuko riri mu kabondo mu gisagara ca bujumbura hagati na hagati uyu munsi abana ntibashoboye kuza kwiga kubera ko hari igihuha cuko covide yoba yasubiye kwaduka mu gisagara rero abavyeyi batinye kurungika abana babo kw' ishure

Kw'ishure ry'imicuko ryitiriwe utumara eka dutoyi riri mw'irohero ya mbere mu gisagara ca bujumbura hagati uyu musi yaramarira eka nivyari vyoroshe, kubera ko utwo twana tutari tumenyereye abigisha bagiye kubigisha abavyeyi kugira abashore kubasiga kw'ishure nivyari vyoroshe aziga.

Kwishure ry'intango ryi Buragane uyu munsi bemeye yuko batanguye gukora ku mugaragaro aho bahora bamaze iminsi babugariye kubera ko hari ibitari bigenda neza kuriryo shure na cane cane ntibahora bitwararika isuku yo mu bwogero canke mu buzu bwa sugumwe ariko ubu ngo bagiye ngo kubikora neza nta kibazo.

Kw'ishure ry'intango ryo mu kabezi, uyu munsi uburongozi bwabakariye cane abana biga kuri iryo shure, barababwira yuko umwana bazofata ariko arata umwavu inyuma y'ishure canke ariko arihagarika inyuma y'ishure, azoba ari kibazo kimubayeko uwo munsi. Kuko bashaka gufata ingingo zikomeye ziremereye kugira barabe ko vyohagarara ibikorwa nk'ivyo.

Bukuru na Butoyi n'utwana nyene ubona kwar'amahasa kuko iyo tugiye kw'ishure tugenda dufatanye ,tubuyeyo tukavayo dufatanye, eka ntanumwe atandukana n'uwundi ,ejo niho twamye tubaganiriza baratubwirako bakundana cane.

Mukabati k'ibitabo tubikamwo kw'ishure iwacu hari akajagari kadasanzwe kubera ko har'ibitabo vyinshi bya kera vyashaje tutarashobora gukuraho mugabo kano kanya duhejeje kuronka ibitabo bishasha rero turizera yuko tugiye kubitondeka mur'iyiminsi.

Kwishure ry'intango ryo mu Kabezi mu mwaka wa kabiri uyu munsi nta kakacira kubera ko bari mu bibazo umwigisha nawe mu kwirinda ko abana yigisha basamara umuryango yagumye awugaye kubera abana bamashure y'intango murabizi barasamara cane.

Uyu munsi umurongozi w'ishure ryacu yamye atuganiriza atubwira ukuntu tutareka kwitanga mu gihe badukeneye kw'ishure mu bikorwa vy'iterambere, hari utwatsi twaheruka gutera imbere y'ishure ariko ubu turiko turaboneka nkuturiko turakura, rero n'umunezero udasanzwe aho tuzokurira azoba ari vyiza cane.

Uburongozi bw'ishure ryisumbuye ryo mu Ngagara burashimira cane abanyeshure b'iryo shure bama bitanga bakazana ibikombe vyuko babakina neza umupira w'amaboko. Rero kano kanya bafashe akanya ko kubashimira no kubaha udushimwe.

Kwishuri ry'imicuko riri mu gisagara c'intara ya Kirundo uyu munsi batanguye ibikorwa vyabo icese baramenyesha abana bataraza kwiyandikisha na cane cane abavyeyi babo ko bonyaruka kuko ibibanza biracahari batevye bosanga babibamaranye.

Abavyeyi barereye kwishure ry'intango ryo mu Kirundo barasaba bashimitse yuko uburongozi bwiryo shure bwobagirira neza abana babo bukabubakira ubuzu bwa sugumwe kuberako ubuhari burashaje ntibukoregwa isuku hasa nabi ntiworaba.

Kw' ishure ry'intango ryo mu Gihosha uyu munsi niho bariko barandika abana bashasha bashaka kwiga kuri iryo shure; eka ni ishure ryiza cane uhashitse ntiwo reka kugira ico ushimye kubera abavyeyi barereye kuri iryo shure na bo bahora babituganiriza bavuga y'uko hari umutekano ukwiye, eka no gusa neza mu bijanye n'isuku.

Abavyeyi ishavu riraniga bo kw'ishure ry'intango y'i Karusi aho abana bagiye kw' ishure basanga babugaranye, canecane abana batagira amahera y'ishure , kuko abari bafise amahera y'ishure baca babugururira. Rero abatayafise, basaba yuko bobongera ikiringo.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Gatumba, uyu musi ryagize ibibazo bikomeye cane, kubera aho riherereye ni kw'ibarabara, na ho hakaba hari ibinogo vyinshi cane bihatumbereye, rero kano kanya baravuga y'uko, kubera ko abanyagihugu n'abandi bahita bagenda baratayo ibicafu, usanga iyo imvura iguye haca haduka inkukura.

Ishure ryitiriwe Stella Matutina riri mu gisagara ca Bujumbura hagati na hagati, eka ni ryiza cane uhashitse usanga hari utwatsi dutotahaye turikikuje ibiti biremvye eka abana bahiga baranezerewe cane kuko akayaga kava irya nino.

Kwishure ry'intango ryo ku Muzinda barasaba bashimitse yuko botera utwatsi aho abana bakinira kuberako iyo imvura iguye haranyerera eka ntiworaba abana bataha bacafuye cane ivyo navyo bikababaza abavyeyi, rero barasaba ko bobafasha ico gikorwa mu maguru masha.

Kw'ishure ry'intango ryo mu gashoho uyu musi twabagendeye dusanga abana benshi bari hanze abandi bariko barinjize amazi bakora amasuku, kubera ko hari umwana bigana yagwaye yariko arayogwa none bahisemwo kumufasha.

N' umunezero udasanzwe kw' ishuri iwacu haba ku barongozi biryo shure, abigisha eka mbere n'abanyeshure kubera ko duheruka kuronka amashure mashasha tukanaronka n'aho abigisha n'abarongozi b'ishure ryacu bazoza barakorera hasa neza eka ubu uje kuraba kw' ishur'iwacu urabona yuko ibintu bimeze neza atari nk'imbere bigishaje.

Agacerere niko karangwa kw'ishure ry'intango ryo mu Kivoga, uyu munsi bavuga ko abanyeshure batigeze baza kuberako bamaze igihe kitari gito kingana n'imisi nk'ine baza ntibaronke abigisha babigisha, kuberako bari muri yegereyegere nabo bahisemwo kuza barasiba kuva uyu munsi.

Ntakindi amashure y'intango arikw' arasaba atari ubushobozi buke bafise bakongererezwa nabo bagira neza mu kubaha ibitabo vy'ishure ,canke ibindi bitabo vyo mu masomero yavyo kugira abana ,bandanye bagira ubwenge n'ubumenyi hutangaje.

Kw ishure ry'intango ryo mu Gihogazi, uyu munsi abana biga mu mashure y'umwaka wa mbere gushika ku mwaka wa gatanu, ntibashoboye kwiga kubera n'intebe z'aho bigira mu mashure bagiye bazitiza; kubera ko abana benshi bo mu mwaka wa gatandatu bariko bahakorera ikibazo ca leta.

Kw' ishuri ry'intango ryo mu kabezi ,uyu munsi ni umunezero udasanzwe ,kubera ko babashikirije ikibanza gishasha co gukoreramwo rero baranezerewe cane ,aba bafashe mu mugongo barabashimiye reka nabo bagira neza bose bagize ico batanga kugira bishobore kugenda neza.

N' umunezero udasanzwe iyo abana batashe ku muhingamo wo ku munsi wa gatanu kuko baba banezerewe cane ntituzi neza yuko ari ivyigua bibaruhisha canke ar' ishure riba ribarambiye ariko bikunze kugaragara cane kw'abanyeshure ku munsi wa gatanu baba bafise umunezero udasanzwe.

Uyu munsi abanyeshuri b'intango kw'ishure ryitirwe "ukwikukira" baranezerewe cane, aho bahuriye hamwe bagira bafate urugendo rwo kuja hagati mu gihugu, mu ntara na cane cane kwiga mu cigwa menyeshantara bari bamaze iminsi barabira hamwe.

Uyu musi kw'ishure ry'intango ry'i Kiremba, hari akanyamuneza kadasanzwe, aho babahaye uruvuma rushasha kuko urwahora ruhari rwari rwaravunitse, bari bamaze imisi itari mike badafise uruvuma bakinirako ariko uyu musi basubiye kururonka akamwemwe karasya, abana bariko barakina baranezerewe.

Kw'ishure ryisumbuye ryi Karusi uyu munsi twabagendeye dusanga hari abanyeshure batari bake bariko barakora ikibazo ca leta, kandi batubwiye yuko ikibazo cuy'umwaka kitari coroshe nk'ic'umwaka uheze kubari baragikoze rero twagerageje kubahumuriza turababwira ati nimugire umwete mwinshi bizogenda neza.

Kw'ishure ry'intango ry'imuyinga barashimira cane abikorera utwabo eka bafatikanije n'abihebeye imana, ku kuntu babafashe neza babaha intebe. Intebe zitari zike none uyu munsi ngo nta mwana yicara hasi bose bararonka aho bicara.

Kw'ishure ry'intango ryo ku Buterere, abana biga kuri iryo shure eka n'ababyeyi baharereye, barasaba uburongozi bw'iryo shure ko bokura ubuzu bwa sugumwe imbere y'amashure, bakaraba ikindi kibanza nk'ico inyuma y'amashure babushiramwo, kubera usanga bibangamira abana n'abaje kuraba abo bana.

Kw'ishure lito ryabihebeye imana niraba abana bagendana ubumuga riri mu ntara yamuramvya uyu musi twabagendeye dusanga bintu bimeze neza cane baravuga yuko muri uwu mwaka batarunse abana benshi nko mu myaka iheze, ariko n'abahari, ubu barashoboye kubafasha ibikwiriye n'ivyo bakeneye.

Turashimiye uburongozi bwacu bwo bwumvise akamo bwatewe n'abajejwe isuku mu gihugu, mu bushikiranganji bw'indero, eka n'ababyeyi bacu, ko twari twarasavye yuko boduhindurira ibombo, none bararihinduye, ubu amazi tunywa ameze neza, asa neza.

Kwishure ry'intango ryo mu Rumonge barasaba uburongozi bwiryo shure eka n'abagiraneza boba bipfuza kubafasha ko bobashoboza kubasanurira amashure bigamwo arashaje cane kuburyo ashobora no kuva mu gihe c'imvura ugasanga abana ntibariko barakurikirana neza ivyigwa.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'intango yo mu Ngagara muya gatanu barasaba abarongozi b'iryo shure ko bobaha amabombo mashasha kubera ayahari arashaje cane ugasanga ariko azana n'amazi acafuye bagatinya ko vyobatera ingwara.

abanyeshure biga ku ishure ry'intango ryo mu gashoho uyu munsi ntibashoboye kwiga kandi bamaze n'iminsi batiga kubwo kubura abigisha babigisha na cane cane aho bagaragaza akababaro y'uko bamaze amezi ashika kurane badahembwa

Uburongozi bw'ishure ry'intango ryo mu Gikoto barasaba abagira neza yuko bobafasha bakagura iyindi rembo ry'iryo shure kuberako risigaye rifise uruhande rumwe urundi ruhande rukaba gwagunzwe n'imodoka yahagiriye isanganya mu minsi iheze.

Kwishure ryisumbuye ryo mu Kibenga uyu munsi ngo n'umunezero udasanzwe kuberako biteze abandi bana bo kuyandi mashure baza kuza kuhakinira urukino rw'umupira w'amaboko, baranezerewe cane ngo eka ntiworaba ko baza kuronka aba bagendera kuruyu munsi ngo ntibari bamenyereye kubona ibintu nkivyo.

Ababyeyi barereye kw'ishure ry'intango riri mukayanza aho bita imwendo barasaba abarongozi b'iryoshure ko botera utwatsi turemvye aho abana bakinira kuberako imvura iyiguye haba hanyerera cane ugasanga abana batashe bacafuye cane.

Kwishure ry'intango riri mu gisagara c'intara ya Cankuzo uyu munsi abanyeshure biga ku mashure yisumbuye yo mu mitumba ihegereye baje kuhakorera ibibazo vya reta rero abana biga kuri iryo shure ry'intango basamariye cane abo bana bakuze kuko ntibari bambaye co kimwe eka ivyo bintu ntibanabitahura.

Kuva aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bufatikanije n'ubushikiranganji bw'indero bubwira abarongozi bose b'amashure kwitaho ivy'isuku mu ishure rimwe rimwe ryo kw'ishuri wacu rirafise utuntu tumeze nk'utudobo dushiramwo imicafu haba ibikaratasi n'ibindi n'ibindi bicafuye.

Uyu munsi wari umunezero udasanzwe kw'ishure ry'intango ryitirwe mukiza mweranda aho abanyeshure, abigisha, abarongozi binjiye mw'ishure rishasha baheruka kwubaka bavuze ko ico batarakora gusa ari gusiga uruhome rw'iryo shure ariko ibindi vyose bimeze neza.

Kw'ishure rito ry'i Mwaro uyu munsi twabagendeye dusanga abana bari hanze ari benshi, turababaza icabaye baratubwira yuko abigisha bari muri yegere yegere batashoboye kuronka abigisha babigisha uyu munsi, baca baguma hanze bikinira gapira.

Kw'ishure ry'imicuko riri mu gisagara ca Bujumbura, aho benshi bita mu Gihosha, baramenyesha ko batanguye kwandika abana; ababyeyi bafise abana bakiri bato cane b'imyaka itatu gushika ku myaka itanu barashobora kuza kubandikisha ibibanza biracariho.

Kw'ishure ry'intango riri mu kivuga uyu musi twabagendeye dusanga abanyeshure sikirenga turabaza baratubwira yuko abana batariko baratonda kw'ishure ku bwo ibura rya abigisha bagize yegereyegere ngo bashaka babongere agahembo, kuko ntibobandanya bakora bahembwa inica n'ikiza.

ababyeyi barereye ku ishure ry'intango ryo mu gatumba barasaba ko abana babo na cane cane abo mu mwaka wa kabiri, mumwaka wa gatatu ,n'umwaka wa kane ko bobaha umwanya ukwiye wo kwiga ibiharuro kubera y'uko bafise amanota make cane ntibazi yuko ari abanyeshure batsamara canke arabigisha batabigisha neza.

Abanyeshure biga ku ishure ry'imyuga riri mu gisagara ca Bujumbura aho benshi bazi nko mu kamenge uyu munsi basabye uburongozi ko bwosaba abigisha bakaza barabaha imyimenyerezo ijanye n'imyuga biga kurusha kwicara mu ishure ngo bakurikire ivyanditse.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Rutana uyu munsi abana biga mu mwaka wa kabiri niho bariko babereka ivyo bashushanije nabo bashobora kubivuga mu mazina basanga abo bana baraciye ubwenge nukuri umwigisha abigisha yanezerewe cane.

Uburongozi bw'ishure ry' isumbuye ryo mu kabezi, uyu munsi bwashimiye can' abanyeshure biga kur'iryo shure, bikaboneka mu manota baronka bongera babashimira yuk' iyo babatumye bagamburuka na cane can' imirim' ir' iruhande y'ishur' isa nez' itotahaye, hamwe n'ibitungwa batungiye kur' iryo shure nta bandi babikurikiran' atar' abo bana, haruguru har' ibiti n' ayandi maz'akikij' ishure.

Uyu musi twagendeye ishure ry'intango ry'i Muzye twaganiriye n'abanyeshure eka n'abigisha baratubwira yuko ari ikibanza ciza cane gifise ibiti bigikikuje, ivyo bigatanga akayaga keza mw'ishure ikirenze ico n'uko ubumenyi butangwa kuri iryo shure butangaje.

Uburongozi bw'ishure ry'intango ryo mu kabezi burasaba bushimitse haba abanyeshure canke abigisha ko bugirira isuku ishure ryabo kuko ngo ba azofata ariko arata ibikaratasi inyuma y'ishure canke agata iyindi micafi itandukanye azoshobora kwirukanwa kuri iyo shure canga afatigwa ibindi bihano bimubereye.

Kw'ishure iwacu uyu munsi wa gatandatu twamye dukora ibikorwa rusangi, turazibura imiferege, aho inkukura yari yaratwaye ugasanga amabuye ibibuye binini binini n'ivyo birangwa muri iyo miferege. Rero twafashe umwanya wo kuhasukura ubu hameze neza. Twizera ko tugiye kuronka akoyoko.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kivoga barashimira uburongozi bw'iryo shure bagashima n'abagira neza babafashe mu mugongo igihe bariko barasaba yuko bobagirira neza bakabubakira ishure rishasha none ubu baryinjiye umunezero urabasya.

Ni umunezero udasanzwe aho abana bo ku ishuri rito rya rutovu twasanze bahejeje kubabwira amanota y'iki gice ca gatatu baratubwira yuko ibintu byagenze neza cane bafise amanota meza bazova mu mashuri bungururizwa mu yandi ni umunezero udasanzwe ntiwo uraba.

kwishure ry'intango riri mu ntara ya kayanza aho bita imwendo uyu munsi bafise umunezero udasanzwe kuko abanyeshure bamwe bamwe bahora bicara hasi ariko bakaba babahaye intebe zishasha zigera ku majana atanu kuri iryo shure rero umurongozi w'iryo shure arashimira cane ababafashe mu mugongo

Keza ni umwana ciye ubwenge cane umwigisha wacu w'ibiharuro aramukunda reka nivyatunaniye ni wacaja imbere kudusigurira natwe turamukunda kubera ni we turabira ko indero nziza no kwigenza neza kandi biradufasha.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Kabezi uyu musi niho twabagendeye dusanga abana bo mu mwaka wa kabiri no mu mwaka wa gatatu bariko bariga ivyigwa babigejeje kure, ariko aho twatevye cane ni mu mwaka wa kabiri aho twasanze mu cigwa c'igifaransa bariko bariga ibiharuro kubivuga mu rurimi rw'igifaransa kandi twumvise babizi.

Uyu munsi ikibazo ca leta ca kosorewe ku ishure ryitiriwe matutina riri mu gisagara cya bujumbura hagati na hagati abigisha bo mu mihingo itandukanye abavuye mu ntara za kure reka n'abo hafi mu gisagara ca Bujumbura bahahuriye bagira akanya keza ko gukosora no kuganira vyinshi byerekeye abigisha.

Kw' ishure ry'intango riri mu ntara ya Makamba, uyu munsi twabagendeye aho bariko bakora ikibazo ca Leta turabona yuko abana bariko bakora nk'abavyumva nk'ababimenyereye eka nk'ababitahuye mw' ishure ,kuko iyo giheze turaganiriza umwana umw'umwe akatubwira uko vyari bimeze, uyu munsi batubwiye ko vyar' amazi.

Kw'ishure ry'intango ryo mu kabezi barasaba aba bijejwe na canecane uburongozi bw'iryo shure yuko bwo bafasha bakabaha ivyo gusakara canecane amabati n'ibindi vyinshi, kuko hari uruhande runini rwamaze kubomoka, kubera imvura iziragwa n'inkukura igatwaza kuri iryo shure.

Uyu munsi twagendeye ishure ry'intango n'iryisumbuye ryo mw'Ijenda, ariko na cane cane iry'abisumbuye ni uburaro; bakaba baheruka kwubaka n'uburaro bw'abigisha bazoza barararamwo. Eka ni bwiza cane, abigisha twasanze banezerewe kubera ko babiyumviriye neza.

Kw ishure ryisumbuye niga ko abana biga mu mwaka w'icenda barasaba bashimitse uburongozi bw'ishure ryacu ko bwo barabira neza amadirisha na cane cane ibiyo vyamenetse bigasubirizwa iyo imvura iguye baragira ikibazo bakanyagigwa reka umuyaga w'injira ari mwinshi bakabura iyo baja niyo bava.

Uyu musi mu gisagara ca gite gahare ishore ryisumbuye riri ngaha neza kwibarabara aho benshi bita kwa ko mine kani kanya twye twabagendeye dusanga abana biga mu mwaka w'indwi ngo bavuniye ngo udukubuzo n'uduti n'udupapuro bashira mukagufuri kubwara kabati babikamwo ibikoresho vy'ishure ingwa ibitabo n'ibindi rero kano kanya ntibarotskene biga.

umwigisha w'ibiharuro kwishuri iwacu n'umwigisha ameze neza cane akunda abana atwigisha tukavyumva ni mu gihe wewe yifitiye agakinga, abandi bigisha bakaba bifitiye imodokari ntaco bimubwiye aza ku mwanya wiwe ntanarimwe acegwa.

Urukino rw'umupira w'amaboko ruza guhuza ishure ry'isumbuye ryo ku Mutanga n'ishure ry'isumbuye ryo mu Buyenzi, uyu munsi ruza gutangura igihe c'isaha icenda aha ku kibuga co mw'i Jabe, benshi barurindiranye igishika eka n'ukuri biza kuba bibereye ijisho, ariko turacarindiriye ntibarashika kubera umwanya uracahari.

Uyu munsi kw'ishure ryisumbuye ry'i Bugendana bamenyesheje yuko batanguye kwandika icese abana bose bakeneye kuza kwiga kuri iryo shure. Abavyeyi bashaka kurerera kuri ryo abava kure canke hafi, botangura kuza kwiyandikisha kuva ku munsi wa mbere, igihe c'isaha zitatu z'igitondo.

Uyu munsi kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe kwikukira riri mu gisagara ca Bujumbura aho bita benshi mw'i Rohero uyu munsi bari bafise urugendo rusangi kuko hari n'imodoka nini itwara abanyeshure batari bake yari yaje kubatora ngo aho ibatwara mu ntara zo hagati gutembera.

Kw'ishure ryisumbuye nigako mu mwaka w'icumi aho benshi bita kwa Bitariho, murino misi turageramiwe kuberako turi mu bihe vyo gukora ikibazo ca leta, rero kano kanya abana twashoboye gusohoka hanze gufata akayaga kubera imyimenyerezo itumereye nabi cane ariko navyo turabishima harico bizodufasha.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mw'i Jenda, uyu munsi twabagendeye tusangana n'ishure ryiza cane, rikikujwe n'ivyatsi vyiza bitotaye. Rikikujwe n'ibiti hagati y'imirima. Abanyeshure n'abigisha bahigisha baba banezerewe cane.

Kwishure yisumbuye riri mu ngagara mu ya kabiri ryitiriwe ubwizigigwa uyu munsi bariko bararabira hamwe abana bashobora kwakira kuri iryo shure kuko rizwi ko atamwana wundi bashobora kurenzako kuko mw'ishure biga aribake cane aho ari benshi abari abana umunani batarenga ngo barenguke.

Kw'ishure ryisumbuye ry'uburaro ry'i Makamba uyu munsi batuganirije yuko ku munsi wa gatandatu ari uwo munsi bama bakora isuku mu kumesura impuzu z'ishure canke izindi mpuzu bambara bari ngaho nyene kw'ishure bakatubwira yuko ata wundi mwanya baronka kubera kuva ku munsi wa mbere gushika kuwa gatanu aba ari ivyigwa gusa.

Ni umunezero udasanzwe kwishire ryisumbuye ryo murumonge aho baheruka kwubakira amashure mashasha n'ubwo bataraheraheza kuko ayo bahorana yari mabi cane eka ntiwari kuraba kuko yari mukubagwako n'igihe imvura iguye menshi yava.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu bukeye akayaga ni kose hameze neza cane ibiti ni vyo biharangwa bagatera intege n'abandi banyeshure bosekuyandi mashuri ahegereye ko bogira nka bo, kuko amashugwe aratuma hasa neza ibiti bigatuma akayaga kinjirari i kenshi bikanarwanya n'inkukura ugasanga ishure rimeze neza.

Uyu musi kw'ishure ryisumbuye nigako mu mwaka w'icumi ntigeze haboneka umwigisha aho akunda kwicara mu kibanza ciwe ari imbere yagumye atembera mu mirongo aho abanyeshure bicara bariko barakora imyimenyerezo ibintu birakomeye cane, kubera bariko baritegurira ikibazo ca leta.

Birababaje cane ni agahomamumwa mu gihe usanze abana bariko baridoga y'uko amadirisha cane cane ayadafise ibiyo y'uko ava agacamwo imvura mu gihe bariko bariga, ugasanga ni umubabaro udasanzwe. Barasaba uburongozi ko bwobarabira ryiza bakabakorera, bakabatunganiriza ivyo bipfuza.

Kwishure ryisumbuye ryo mu kigobe uyu munsi buguruye icese rero abanyeshure n'abavyeyi bashaka kwigisha abana kuri iryo shure basidukanye niyonka kuko risa neza cane basha uhashitse wonezegwa eka n'ubumenyi butangwa ni bwiza.

Kur'uyu munsi wa mbere ugiz'iyinga niho twatanguye ikibazo ca Leta ibintu vyose vyari bitegekanije neza cane biteguye neza ntiworaba, umwana wese bamuhaye igiharuro agenderako ashobora no gusanga no ku ntebe aho ashobora kwicara akamenya kwar'ikibanza ciwe.

Iyu munsi ku kaguriro kwa siyoni bafashe ingingo nshasha y'uko umuntu azofatwa ataye ibintu vy'umwavu mwibarabara azofungwa akakwa n'ihadabu ry'amahera atagira ukwangana rero abadandaza baho bariko baravuga yuko iyo ngingo ari nziza izobafasha kuvyerekeye isuku.

Mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu gihosha hari ishure ryisumbuye risa neza cane harangwa n'ubwiza butangaje, uhashitse urabona ibiti bihakikuje ,amashurwe meza, utwatsi dutotahaye, akayaga kava hirya no hino ntiwohora uraraba hasa neza cane twamye turaganiriza abahiga baratubwira ko ataho bohindura baja.

Uburongozi bw'ishure ryacu uyu musi bwa twihanikirije buratubwira yuko umwana bazofata ataye umwavu inyuma y'ishure canke akahihagarika azoba ari ikibazo gikomeye cane, kubera bariko baragerageza gukora amasuku uko barabisabwe n'ubushikiranganji bw'inderu.

kw'ishure ry'intango ryo mu kabondo hasa neza cane eka ntiworaba, ukihashika usanga ibendera ry'igihugu ririko rirasamirana none abanyeshure bahiga na bo twabaganirije baratubwira yuko uburongozi bw'iryo shure ata kindi kintu ribahanura atari uko bokwigenza neza mw' ishure ryabo bakaronka amanota meza kuko nico kiba carabazanye ikindi kirenze ico n'uko babigisha isuku.

Uyu munsi kw'iradiyo ry'imico kama bakiriye abana biga ku mashure yisumbuye abo mu ngagara muw'indwi n'abiga mu gisagara hagati kw'ishure ryitiriwe ukwikukira, rero bariko baraganira ibihora bibahuza nk'imikino ihoribahuza y'umupira w'amaboko, bakavuga ko bagiye gusubira kwinagura.

Umurongozi w'ishure ry'intango ryo mu Carama, uyu musi yagiye araca mu mashure yose, agenda arabaganiriza, abwira abana ukuntu bo kwifata muri kino gihe cikiza kovide. Rero kano kanya yari mu mwaka wa gatatu. Rero turarindiriye aho aza gushikira mu wa gatandatu twumve utubazo bagenda baramubaza.

Uyu musi kw'ishuri wacu nta wacaruka, kubera hari abanyeshure batarie kwakorera ikibazo ca leta eka n'abigisha bavuye mu mihingo itandukanye uyu musi bahakoraniye kugira ngo bashobore kuraba ntihagire abanyeshure biba.

Muri iyi minsi iheze hari akajagari kadasanzwe mwishuri iwacu kuberako akabati kari kuzuyemwo ibitabo vyakera vyaheze na bishasha baheruka kuduha, ariko ubu uhaserutse usanga ibintu biri ku murongo n'umwigisha wacu yadushimiye uyu munsi yuko twitanze bidasanzwe.

Kw ishure ryisumbuye riri kw'barabara ryo mu nyakabiga ya gatatu mu gisagara ca bujumbura, abantu benshi iyo bahaciye barabonako hasa neza hashajije ariko abavyeyi barereye kuri iryo shure baremeza yuko uburezi canke ubumenyi butakiri ikirenga cane rero ngo kubwiyomvo abana barashobora kugabanuka mu mwaka ukurikira.

Mur'iyiminsi ikibazo ca reta cimirijwe gukorwa ngo imyimenyerezo y'ibiharuro mumashure menshi ibamereye nabi ariko bakongera basaba ko bobaha n'ibindi bintu vyo gukora nacanecane imyimenyerezo, icigwa menyeshantara, igifaransa n'ikirundi nacanecane kuko navyonyene baravyiteze ntibazokora ibiharuro gusa.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu rumonge uyu musi twabagendeye dusanga abana ntibarimwo'ishure baratubwira yuko bari mu bihano ibihano vyafashwe kuva ku musi wejo mu gihe batariko barakurikiza ivyo uburongozi bwabasavye bwo kugira isuku baratubwira yuko bazosubira kwinjira ku musi we jo igihe c'isaha cumi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo Mumaravya, uyu musi baranezerewe cane aho baronkejwe amashure mashasha, ayo bahorana yarashaje eka ntiworaba ngo zari mu kubagwako izo nzu kubera zari zakera cane, nabo nyene ntibibuka n'umwaka boba barazubakiyeko.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye y'i Karusi na cane cane mu mwaka w'icenda, batuganirije baratubwira yuko batoshobora kuguma mw'ishure imvura iriko iragwa kuko haba hava cane, usanga bahungiye mu yandi mashure abegereye, ivyo bikababuza kwiga.

Mu gisagara ca Makamba, uyu munsi twaganiriye n'abanyagihugu baho, baratubwira yuko banezerewe cane yuko bubakiwe ishure ryiza cane ry'intango, abana bahiga baranezerewe, eka n'abavyeyi baranezerewe cane kuberako bafise n'abigisha bafise ubumenyi karuhariwe, bakizera ko abana babo bafise ikintu bagiye kuhakura.

ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kabezi uyu munsi twabagendeye dusanga ntanyoni ikacira kubera ko abanyeshure batariko baratonda muri iyi minsi ku bw'ibura ry'abigisha bamaranye igihe kinini barasaba ababijejwe ko bo barabira ico kibazo bakagikura mu nzira.

Umwigisha w'igifaransa kw'ishure iwacu mu mwaka w'icumi turamukunda cane kuberako iyo hageze gutaha ntarenzako mwanya, eka nawe nyene aba ngira yifitiye vyinshi agiyemwo, ntanarimwe arenzako n'umunota numwe, bavugije aba yirutse. Rero twebwe turabikunda, turasaba n'abandi bigisha ko bataza baraturengerezako umwanya.

kw'ishure ryisumbuye ryo mu rumonge bahorana ikibazo iy'imvura iguye hahora hatwagwa reka uhitegereje wabona yuko hahora utwatsi dutotahaye ariko ubuhunye hasigaye vyarononekaye none bariko bararaba ukuntu boca imikobeko n'abagira neza bagashobora kubaha ibikoresho vya kijambere vyo gushobora kubikora neza cane.

Ubushikiranganji bw'indero buratera akamo uburongozi bw'ishure ryacu kuko amazi iyo ateye, imvura ikagwa ari nyinshi, haratwagwa kubera ata mikobeko yigeze icibwa iruhande y'amashure yacu, rero ivyo bigatera umutima uhagaze abavyeyi b'abana biga kw'ishure iwacu.

Abavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye riri mu gatumba barashima bashimira uburongozi y'uko bwubatse uruhome rw'ishure, aho rutahora ruhari abana baca bitahira uko bishakiye bagataha benshi hatageze bigatera umutima uhagaze abigisha ,bigatera n'umutima uhagaze abarongozi n'abavyeyi babarungitse kw'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kike uyu musi abanyeshure batuganirije baratubwira ko mu kintu bakenye cane ari ibitabo vy'ishure bongera batubwira yuko bari ko baragerageza kuhagira agasuku kuri iryo shure bongera batera utwatsi dutotaye kugera ribandanye risa neza.

Aha ni aho bariko barubaka ishure rishasha ryisumbuye mu ntara ya Rutana rero kano kanya batuganirije baratubwira ko uburyo atari ikirenga barindiriye abagira neza ko bazobafata mu mugongo bagashobora guheraheza aya mashure.

Kw'ishure ryisumbuye gitiriwe umutima mw'iranda rimusi twabagendeye mu gihe baye ko barabaha amanota yaranze iki gice ca gatatu twasanze abana banezerewe cane ngo barabitoye cane tuca tugira akaryo ku kuganira n'umurongozi w'iryo shure aratubwira yuko abana biga kuri iryo shure baciye ubwenge cane ane eka ntigoraba.

uyu munsi kw' ishure ryisumbuye ryo mu kibenga aho benshi bita ku wa kabiri bagendewe n'ubushikiranganji bw'indero bugendegwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baganiriye vyinshi bababwira yuko ari vyiza ko bo kwicara batandukanye kubera ibi bihe turimwo vya covide

Mw'ishure n'igamwo ryo mu mwaka w'icenda turasaba dushimitse tugasaba uburongozi bw'ishure ryacu ko bwodufasha bukadusakarira mu gihe turi ko turiga imvura ikagwa turanyagirwa ku, kubera ko uravye hejuru urabona yuko hari n'ahantu hava bikagaragara yukoma mabati yobayo aratobotse.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Makamba, uyu musi haranzwe n'agacerere kadasanzwe kubera ibura ry'abigihisha, baravuga yuko agahembo kabo ari gato cane kandi barasavye ababijejwe n'uburongozi bw'iryo shure ariko ngo biguma bwica matwi.

Kw'ishure iwacu uyu munsi nta kakacira kubera ibibazo turiko turakora, ariko hagiye kuba induru mu gihe bafashe umwana ariko yereka mugenzi we bicaranye; ubu bakaba babatwaye ku murongozi w'ishure, turindiriye twumve igihano babaciriye.

Uyu musi kw'ishure iwacu hari induru nyinshi nyinshi cane kuberako atamwigisha twari dufise bariko barakosora ibibazo duheruka gukora, umurongozi w'ishure niwe yaciye aza kuba araduteramisha aratubaza utubazo n'utundi natwe twanezerewe.

Kw'ishure ryisumbuye ryo m'ucubitoke ibujumbura, rirasaba aba bijejwe na cane cane abo bafasha nk'abagira neza bakabafata mu mugongo bakabaronsa ibitabo. Kubera mu ishure ry'isomero ry'ibitabo harangwa n'ubugaragwa budasanzwe, kuko ata bitabo bihari vyo gusoma abana bakabura ingene bashobora kwimenyereza gusoma, na cane cane ko vyo bungura ubwenge mu gihe bariko basoma vyinshi.

Kw'ishure rya kaminuza riri mugisagara c'intara ya gitega uyumunsi n'umunezero udasanzwe aho bagendewe n'ishirahamwe ryubaka amabarabara na canecane ko benshi kur'iryoshure bafite ingabire ryukubaka bakaba baganiriye vyinshi cane bibatez'imbere, bibungura n'ubumenyi.

Kw'isoko ryisumbuye aho benshi bita kwa Siyoni, uyu munsi bamye bahagendera baraba yuko ivyo basavye abanyagihugu bakorera kuri iryo soko babikurikije, basanga ibintu bimeze neza cane. Ica mbere mu vyo babasaba, babasaba isuku, bakabasaba ko ibidandazwa vyabo bobitondeka ku murongo bikava mw'ibarabara.

Kw'ishure ryisumbuye ryabihebeye imana riri mu gisagara ca Bujumbura rirashimira cane abanyeshure ukuntu bigenza n'abanota baronka, kuko ngo ntibari babimenyereye aho sanga bamwe bamwe bibagora, ariko ngo uyu mwaka barunse amanota meza cane ngo ntiboreka kubashimira.

Uyu munsi ni umunezero udasanzwe kw' ishure ryisumbuye ry' i Matongo, aho bashimira uburongozi ko bwumvise akamo bwatewe bukabakurira iyarara ryari ruhande y'ishure ry' umwaka w'icenda kuko ngw'aho hantu hanuka cane, ugasanga n'abanyeshure ntibariko barakurikira neza.

Abanyeshure bigamwa ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya mwaro mu mwaka w'icenda baridogera cane umwigisha wabo w'icirwa c'igifaransa yuko akunda kubaha ibibazo batiteguye ivyo bigatuma baronka amanota atari meza, kandi ngo ntibibaryoheye nta na gato.

Umunyeshure yiga kw'ishure ryisumbuye ryo mu rutana akongera akaba umunyagihugu wo muri iyo ntara, uyu munsi ni we yashoboye guserukira iyo ntara mu vyerekeye n'ukugwanisha vya bibugita binini binini ngo ntibimenyerewe cane muri iyo ntara ariko ngo ni we wenyene abishoboye muri kino gihe.

Kwishure ryisumbuye ryitiriwe mweranda karori uyu munsi twabagendeye dusanga ni ishure ryiza cane eka ntiworaba rikikujwe n'amashugwe rigakikuzwa n'ibiti vyinshi turaganira n'umurongozi waho aratubwira yuko ivyo vyose ari abanyeshure babikoze.

Ni umunezero udasanzwe kw'ishure ryisumbuye ryo mu ntara ya Makamba aho twagiye kubaraba dusanga bariko bubaka ishure rishasha ntibari bwariheze ibikorwa biracari hagati ariko barizeye ko bazoriheza kandi rizoba ari ishure ryiza cane.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri, uyu munsi batanguye ibikorwa vy'abo icese. Bakaba bariko barandika abanyeshure boba baracerewe kwiyandikisha, eka ntibatinye, ibibanza biracariho, ariko bacerewe bosanga huzuye.

Kw'ishure ryisumbuye iri mu Nyakabiga aho benshi bita kwa nteko mutwe, uyu munsi bafashe igisuma caraye civye aho abanyeshure bashitse mu gatondo basanga umuryango urarangaye baca bakoma induru igisuma uke bakirirutse baca baciruka ko none ubu bagifashe kiriko kirabazwa ibibazo bitari bike.

Ku ishure ry'intango ryo mu kibenga uyu munsi batanguye kuiga icese aho bahora mo buruhuko bongera basaba ababyeyi bafise abana bashaka kwigisha kuri iryo shure yuko bobanguka ibibanza si byinshi cane bacerewe bosanga babi bamaranye.

Kw' ishure ryitiriwe umweranda Mikaheri, uyu munsi wari umunezero udasanzwe kubera abana baronse amanota y'igice ca gatatu, kandi ngo vyagenze neza cane abana barabitoye uburongozi bw'iryo shure ,burabashimira cane, eka bugashimira n'abavyeyi babitwararika no mugihe bari muhira.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Bukirasazi barashima uburongozi bw'iryo shure n'abagira neza babahaye intebe bashobora kwicarako, ubu kano kanya n'umunezero udasanzwe kuko mu misi iheze suko vyari bimeze, abana benshi bicara ku mabuye abandi bakicara hasi ugasanga ntibiborohera gukurikira.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umwamikazi uyu musi abana bigiye hanze, kubera ko benshi barabizi yuko bariko barasanura amashure no tuzutwasi ugwumwe twayo mashure aho vyari bishaje cane, ariko muri iyi misi bari mu guheraheza hama abana basubire kwigira mu mashure, kandi azoba ari nkamasha rasha.

Ivyuko igisuma cafashwe kw'ishure bimaze kuja mu buryo, baciye babaza umunyezamu w'iryo shure, kuko ni we akwiye kuraba yuko amashure yose yugaye, rero nawe akaba yari yatashe yaborewe, ivyo ntiyigeze abikurikirana.

Umurongozi w'ishure ryisumbuye riri i Muyinga, arashima cane bivuye ku mutima ashimira abamufashije kubaka iryo shure, eka n'abanyeshure yuko boshobora guhura ku munsi wa gatandatu bagateragira utwatsi kugira ngo rigume risa neza nk'uko bavyifuza.

Umunyeshure yiga kuri kaminuza y'Imusigati yitwa kundabantu, ni umubaji mwiza cane, arakunda umwuga wiwe, aravuga yuko uwo mwuga uzomugeza kure, nivyo yizera kandi nivyo abona no mu gihe ariko arakorera kw'ishure, eka ntibimubuza kubikorana umwete.

abanyeshure biga ku ishure rya kaminuza ry'umusigati baranezerewe cane yuko ivyo bahora biga mu mpapuro ubu bariko babishira ku mugaragaro bakanezerwana cane cane yuko bafise ico bariko baraha abakeneye ivyiza byinshi biva ku ngabire bafise

Karori, umwuga wo gusudira ngo n'umwuga mwiza cane umuteje imbere, umukoreye ibintu vyinshi atorinda aratudondagurira muri kano kanya, mu buzima bwiwe, haba kurihira amashure batoyi biwe, reka no gushobora kuriha inzu babamwo.

N'umunezero udasanzwe mu gisagara ca Bujumbura, aho ubushikiranganji bw'indero, bwuguruye icese kaminuza nkuru ya Bujumbura isa neza cane, kandi ivyabaryoheye cane gusumba ibindi, n'uko abayubatse ari abanyeshure bavuye ku makaminuza atandukanye mu gisata c'ubwubatsi.

Uyu musi n'umunezero udasanzwe ku banyeshure biga kw'ishure rya kaminuza ryo Mwijenda kuberako aho bahora biga bakigira mu mpapuro uyu munsi bagize umushinge w'ibombo bashaka kwubaka na cane cane kw'ishure ritoyi ribegereye aho batari bagira amazi yo kunywa ariko bagize umushinge w'iryo bombo rero ngo bumva ari igikorwa ciza bakoze.

Ubushikiranganji bw'indero bwafashe akanya bugendera kaminuza y'i Mwaro na cane cane abiga mu gisata c'ubwigisha barabamenyesha yuko mu gihe bari mu kuheraheza amashure yabo, bokwigenza neza kubera ko bagira batangure kuja gutanga indero mu yandi mashure.

Kuri kaminuza y'ibubanza uyu munsi twaganirije abanyeshure biga mu gisata c'ubucuzi ,baratubwira ivy'uwo mwuga baratubwira k'utangaje cane no mu myaka mike bamaze bariko barawiga baratanguye kuronka utwo bisumamwo, haba mu kibano canke mu babegereye.

Kabura ni umunyeshuri yiga kw'ishuri rya kaminuza mu Canku, zo uyu munsi batubwiye ukuntu bakora icerekeye umwuga wabo wo guhuza amajwi, na canecane ko bakunze kumutumira mu mamanza menshi, eka nta wundi bafise muri iyo ntara yabo atari we.

kw'ishure rya kaminuza ry'i Busoni, uyu munsi ni ho abanyeshure biga mu gisata co gukora ivyerekeye imodoka, n'ibindi n'ibindi bigendera kw'isi, uyu munsi babazaniye imodoka, imodoka yari maze igihe kinini cane idakora, ariko yahavuye ikora vyerekana ko abo bana bafise ubumenyi bukwiriye.

Abanyeshuri ba kaminuza bo mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura biga mu gisata c'ubumenyi ,ubushakashatsi n'ibindi ,uyu munsi niho batuganirije baratubwira yuko ivyigwa biriko bigenda neza n'ubumenyi baronka bumeze neza ariko ikibazo ar'ibikoresho barasaba ababishoboye ko babafata mu mugongo.

Mu gisata c'ubushakashatsi n'ubuhinga nigamwo uyu munsi twagize imyimenyerezo ikwiye twatangaye cane kuko hari ivyo tutari tuzi vy'icukumbura rishasha rigezweho none uyu munsi twabimenye kandi turanezerewe.

Ni umunezero udasanzwe kw'ishure rya kaminuza ryo mu rutovu ku banyeshure biga mu gisata c'ubwubatsi aho uyu musi batuganiriye yuko ibikoresho bari bamaze igihe kinini cane baririra barindiriye yuko babironse, kandi batanguye kuja kwimenyereza aho bariko barubaka ishurer intango.

Uyu munsi wari umunezero udasanzwe kuri kaminuza ya Rutovu abanyeshuri biga mu gisata co gukora umuyaga nkuba hari vyinshi bize baramenya none ngo n'umunezero udasanzwe kuko bazobikoresha mu buzima bwa misi yose no mu gushobora kurondera icorirenza.

Kw'ishure rya kaminuza ry' i Makamba kamba, abanyeshuri biga mu gisata c'ubuvuzi barasaba y'uko bobafasha bakabaha imiti ikwiye kuko iyo hageze kuvura abarwayi na cane cane abakeneye amaraso ntibayaronka kubera ko hari vyinshi bikibuze.

Aho hambere hahise imyuga yarakengegwa ariko ubu imyuga ngo niyo irimwo ubumenyi bukomeye kandi bushobora gufasha abanyagihugu muri rusangi, uyu musi niho twagendeye ishure ry'imyuga ryo mu Ngagara, baratubwira yuko ivyigwa bimeze neza cane kandi binabafasha no mukibano ivyo baba bize kw'ishure.

Abanyeshuri ba kaminuza y'i Makamba baridoga cane yuko aho bagiye kugirira imyimenyerezo ku bitaro bimwe bimwe bihegereye kwata bikoresho bihari bikwiye, bagasaba ababijejwe ko bobafasha kuko ngo n'iterambere rusangi ngo vyobafasha bose.

Kw'ishure rya Kaminuza ryo mu Rurugombo, barashima cane bashimir'uburongozi bagashimira n'abigisha kuko uyu munsi babahaye amanota y'umwaka wose basanga bigenjeje neza barabitoye nta handi rero babikura atari ku burongozi bwiza n'abigisha beza babahaye ubumenyi.

Abanyeshure biga kuri kaminuza nkuru yo mu ntara ya Kayanza, uyu munsi wari umunezero udasanzwe, aho babahaye akazi ko kuja kwubaka ishure ry'intango ryo ku Muremera ; bari banezerewe bavuga ati "vyari biryoshe kubona ivyo twize ku mpapuro turiko tubishira ku mugaragaro ", natwe twanezerewe cane.

Uyu munsi ishure rya kaminuza ryitiriwe umweranda Ana riri mu gisagara ca Bujumbura ryagendeye abana bagendana ubumuga rirabafashisha ivyerekeye uburyo bw'amafaranga, eka n'abandi babaha ikinga bashobora gukoresha mu kwiyunguruzako.

Kw'ishuri rya kaminuza ryitiriwe umweranda Mariko, uyu munsi buguruye icese inyubako nshasha baheruka kubaka ,bakaba banezerewe cane ku muntu wese yoba yaritanze baramushimira, na cane cane abagira neza babafashe mu migongo igihe bari babakeneye.

Kwishure rya kaminuza riri mu gisagara ca Bujumbura ryitiriwe umwami Ntare Rushatsi abanyeshuri biga mu gisata c'ubwubatsi baranezerewe cane kubera ko uyu munsi ariho batanguye gusohoka hanze kubaka amazu kuko kare bahora bavyigira mwishure ntibari bwatangure gusohoka.

Abanyeshure biga kuri kaminuza iri mukabondo benshi bita kwa mwarabu abiga nacanecane mugisata co gusudira uyumunsi nibo twagendeye turabaganiriza vyinshi kuri uwomwuga baratubwira ko ar'umwuga mwiza nabipfuza kuza kwiga kuri iryoshure nacanecane uwomwuga bahawe ikaze.

Kw'ishure rya kaminuza nkuru y'i Bujumbura, uyu munsi ni umunezero udasanzwe haba ku burongozi, abigisha n'abanyeshure na cane cane mu gisata co gufata amasanamu; bamenyesheje yuko baronse ibikoresho bivuye iburayi vyiza cane batari biteze, ngo none akanyamuneza ni kose.

Abanyeshure biga kuri Kaminuza yitiriwe Ntare uyu munsi bahuriye hamwe baraganira ibibazo Vyinshi byo babiraje ishinga igishure cyane cane kubura abigisha muri ibi bihe byo guherahiza umwaka baravuga y'uko bazobicamwo neza kuko aho bari bageze hari ku ntambwe ishimishije.

Kabura ni we munyeshure wa mbere kw'ishure iwacu azi icigwa co kuryohora amajwi, uyu munsi bakaba bamuhaye ikibazo, kugira barabe y'uko azobishobora mu gihe azogenda guhiganwa nayandi mashure mu gihugu cose.

Kuri kaminuza nigako uyu munsi niho batumanikiye amanota y'igice giheze dusanga ibintu ntivyifashe neza ntanagato vyaratunaniye abana benshi barakubita urutoke bakongera bagasaba uburongozi bw'ishure ryacu ko bwodushoboza bukaduha abandi bigisha abari barabuze mu gice giheze babasubirize kugira ntitugume dusubira inyuma.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru yo mu Rutovu ,uyu munsi bahuriye hamwe na cane cane abari mu gisata c'umuyaga nkuba, aho hari habaye ikibazo mu ntara ya Bururi bashoboye kugira ico bafashije nabo baranezerewe cane kuko ivyo bakoze vyagenze neza baravuga ko biryoshe kwiga hama nawe ukagira ico bikumariye.

Abanyeshure biga kuri kaminuza yo mu Carama, uyu musi twabagendeye turabaganiriza, na canecane abari mu gisata c'ububaji, baratubwira y'uko bageze kure cane, kubera ko baramaze gukora ibintu bitari bike, bagashorerwa n'abanyagihugu babegereye, ariko bobo ngo babaha kuri make kubera bariko barimenyereza.

Kuri kaminuza nkuru yo mu Kayanza, abanyeshuri biga mu gisata c'ubuvuzi baranezerewe cane; kuko babarondereye umwigisha mushasha avuye mu bihugu bibanyi kwigisha kuyandi ma kaminuza; aho yabazaniye ubumenyi bwinshi batari bamenyereye.

Kaminuza nkuru y'imuramvya mu gisata co gukora amazi, uyu munsi twaganirije abanyeshure biga kuri iryo shure muri ico gisata. Baratubwira yuko ubumenyi bafise buhagije, eka bariteguye no guhiganwa n'abandi banyeshure biga muri za kaminuza zo hagati mu gihugu.

Abanyeshure bo kuri kaminuza yo mu cibitoke ca rugombo kuyu musi bari mu munezero udasanzwe abiga mu gisata c'ubuvuzi aho muri ico gisata nyene baberetse ukuntu bashobora kubaga babaga umuvyeyi hageze ko yibaruka mugabitashobotse ko yibaruka neza none banezereye ntiboraba.

Kuri kaminuza yitiriwe Umuco iri mu gisagara ca Bujumbura harangwa n'akayaga keza utwatsi dutotahaye ibiti hirya no hino abanyeshure bahiga bavuga yuko banezerewe cane kuko ni heza ntiworaba n'abandi bose bakagendera baravuga yuko ari heza.